Ŋutsu kple nyɔnu nɔ ayi ɖe ekplɔ̃ ŋtsi. Wokɔ emɔ̃ ɖe ɖo ŋku abe gaŋkui ene. Gbalẽwo le ekplɔ̃dzi. Amã vivivi aɖewo le agbame le kplɔ̃dzi.

Edɔwɔlawo wole dɔwɔƒe ye ozɔzɔm, yevuwo le me, ameyibɔewo le me, amewo do kuku, wodo enu yike dzedze ge ana woadze le wobe awu dzi.

Exɔdome. Wosi aŋɔ ɣi ne. Etɔ̃wo li. Zikpui kple ekplɔwo li. Wo ta amawo ɖe eglia nu.

Ŋutsu aɖe tɔ ɖe aŋe kplɔ ŋuti ee…ahanutuvi dam, ame aɖe nɔ anyi ɖe aŋe zikpui me, amewo tɔ ɖe egbɔ, aŋe kplɔ bubu le axa dzi na wo, ede tsi le wo gbɔ.

Yevuwo le ƒuƒoƒo. Woƒe nunɔla nyɔnuie. Enye me ɖem nawo. Amewo le afima, wodo awu yibɔ, ame aɖewo ɖo awu ɣí. Ame aɖewo ma Do awu ŋɔbaŋɔba.

Wokɔ eka etso afli ɖi. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo tɔ ɖe eka megbe. Amewo le gbalẽ vivivi ɖe asi. Nuŋɔŋl

Aʋawɔlawo tɔ ɖe gakpo aɖe dzi, atsi le dzi, wokɔ gakpo ku ɖe ŋu. Nunɔla ekɔ si wɔmeve yi dzi, ameɖeka dze klo le yiba axa dzi, ameɖeka hã dze klo le yiba axa dzi, ame wɔmeve le dɔgoe me le axadzi axadzi.

Ŋutsu kple nyɔnuwo, wole exɔ me, ŋutsua ɖeka lé kplu ɖe asi, nyɔnua ekɔ asi elémee.